Ftsiƒuƒu ƒe hoŋliŋli. Nukpɔlawo va, wo le eto de ka ɖe etsia me ye nukpɔlawo le etɔa to etsia to le nu kpɔm. Wo le tsitre, wonɔ anyi le agbadɔa gɔme le nukpɔƒea le afi ma.

Le etɔ to, le ƒuƒoƒe aɖe me nye ɖevi ŋutsuvi ɖekadzɛ le aŋegba ɖe asi le nutsatsa aɖewo me. Eyiwo nɔ anyi nɔ anyi, eyiwo le tsitre le tsitre. Ɖeka aɖe ɖo kuku eye ɖeka aɖe do awu dzɛ̃ le tɔa to.

Ŋutifafazɔli zɔzɔ aɖe le edzi yim le du aɖe me eye zɔlia zɔlawo ŋlɔ nuwo ɖe agbale kple ɖakaviwo aɖe dzi do ɖe dzi. Kpovitɔ aɖewo de zigidi le wo dome eye ame aɖewo hã le du dzi. Kpovitɔwo dzi be yewoa le ame siwo le azɔlia zɔm.

Nyɔnu kple ŋutsu wole xɔme, nɔ anyi ɖe abadzi, tiivi kpɔm. Tiivi le egli ŋu. Woƒe akplɔ̃ le afi ma. Wokɔ woƒe nuɖuɖu aɖewo da ɖe edzi. Afɔkpa, ɖevi me fɔkpa ɖeka le akplɔ dzi. Wole abadzi.

Dɔnɔdzikpɔlawo ƒoƒu va do go kple dɔnɔwo, wole wo abi dom na amewo tsɔ enu tsiɔ ŋɔti kple mo. Dɔnɔdzikpɔlawo ƒe awu do ƒa wu, ŋutsu kple nyɔnu woli eye nyɔnu nɔ anyi ŋutsu dɔnɔdzikpɔlawo le tsitre.

Eŋuƒoƒo kple ʋeɖuɖu ʋeɖula nye awu ŋlayadola, ŋuƒola wo fɔ ŋu ɖe axatome, ŋuƒotia wole gɔglɔm. Ŋuƒolawo le tsitre kple afɔkpa yi ʋeɖula ado.

Xɔtula kple dɔwɔlawo le xɔ tum, le kpe ɖom le anyi nyam. Xɔtutu, xɔtula le eba kam le xɔ tum. Anyinyala le etsi kɔm ɖe anyia dzi ye woƒe etsikunu le wogbɔ.

Afɔku aɖe dzɔ. Yi ke nye eɔua me eve ƒe afɔku. Ŋua ɖeka egba ŋutɔ, ŋl. Ɖeka nye kekuɔu eye ɖeka nye eh amewo ŋu. amewo kɔ ŋu. ame aɖewo va afima le wokpɔm, le agbagba dze me be woa teŋu kpekpeɖeŋu ŋu ke woa wɔ na wo hã.

Aƒeme nuɖaɖa ƒe takpkpe me enye ya, odo dzo, gagbɛ le dzo dzi wokɔ ami ɖe eme, ame yi le lã flim, nyɔnu wome eve, ɖeka nɔ nyi, ɖeka tsi tsitsre, wo katã wobla ta li le rɔbagb0wo ƒo xlã wo.

…woko kodzoe kple sofi kple rɔbagbawo kple nutsranuiwo le do ɖem, le ba kum le enyamam, amewo dze klo, amewo wo sɔgbɔ le gbe me.

Asime nye nudzraƒe. Ene, ame aɖe le ene dzram. Nuƒlelawo va. Mɔdolawo le fi ma le ʋeʋi aɖe te le mɔa to. Ŋu ɖeka le afi ma nye ŋu ʋi.

Ƒome ɖeka ƒe gododo le aƒeme. Wole dzidzɔ kpɔm le nu kom le gagbɛ ɖe asi. Nuɖuɖu le eme woɖu nua vɔ le eme gake edo dzidzɔ na wo, wole nu kom. Nye nyɔnu ame ene le xɔ nu.

Ŋutsu nye kpekulawo le kpẽ kum le zɔzɔm le ablɔ dzi, ɖeka le ŋgɔ le xexi gɔme eye, mamleawo kplɔe ɖo, amewo le ban ƒom, wodo trɔza kple awu ɖe dzi do kuku.

Eŋu nye ŋu lolo. Amewo le me za kple asrafo aɖewo va ke ɖe wo ŋuti. Wole wo ɖem va anyigba ɖeka ɖeka. Amewo le ŋua tame wole etame, ame yiwo le ŋua me, wole ŋua me. Ŋutsua ɖeka kɔ etu ɖe asi le me. Ŋu via ɖeka hã le ŋuti.

Woɖo asi ne nuɖuɖu vovovo le numama me, akaɖu, aɖiba, aŋuti, maŋgo. Ame aɖeke mele agba gbɔ o wo ŋuti tae woɖo wo ɖe dzi.

Nyɔnu eyi aƒuto ƒle lã bla ta. Akrɔ le tsia dzi va dze, edo dzidzɔ ne ŋutɔ. Elã yi wokpɔ ƒlea, ekɔe yina, wo nu kom. Ebla ali dzi kple avɔ.

Nyɔnu kple ŋutsu, ŋutsu aɖewo za mía de kete, do dzonu, bla alidzi, nyɔnua eɖa le esi sɔgbɔ, , ŋutsua hã bla eta, womedo afɔkpa o, wole wɔ ɖum ale gbegbe, nukpɔlawo le wo gbɔ le wo kpɔm, edzi le wo dzɔm.

Esɔdolawo le esɔ dzi, esɔkplɔla le ŋgɔ, nyɔnu woame eve wole esɔ dzi ɖeka le anyigba le wo ɖum le esɔ ŋuti kam le aƒu to.

Ŋutsu nu ŋutsu nudzrala le asime ɖo yiƒe asi le bagi kple kɔsɔkɔsɔ kple yiƒe akplɔ yike dzi woɖo asi ɖo. Nuƒlelawo le asiame wova. Nyɔnu kple ŋutsu eye wo ke woɖe dzi afɔkpawo.

Agble ŋlɔ ɔu, amewo le eme, eŋu kula hã le eŋua dzi kple ame siwo le eŋua dzi la wo le.

Amewo le eŋu dzi le.., amewo le afɔ zɔm, le ati ŋuti wokla foto, kple ŋua ŋuti katã, ame yi ɖɔ kuku yibɔ, mamleawo ɖɔ kuku ʋi do awu vovovovowo hetsitre ɖe ŋua dzi.

Aƒe aɖe mee nye eya amewo le tsiome le sika kum, nyɔnuwo kple ŋutsuwo , eɖewo le kpodzi eɖewo le tsia me awu dzɛ̃dola le eme awu ʋi dolawo le eme. Etrɛ kple eŋegbawo le wo si.

Ɖevi kple fofoa wole nuɖukplɔ̃ ŋu. Ɖevia ko abolo de nu me ne fofoa. Fofoa ɖo gaŋkui. Akpɔ̃a dzi, nuɖuɖu aɖewo le akplɔ̃ dzi.

Agblemenukuwo tsitsia me le wome le, atadi, gbitsa tomantosi wonɔ anyi ɖe eŋutiwole ɖe rɔba gagbawo me, wonɔ anyi ɖi dze ŋgɔ wo nɔewo, wonɔ zikpui dzi wokɔ ehe le etsiam le ŋudodo me.

Sikukulawo le sika kuƒe ;le woƒe agbɔsusu me wole gbɔsusu me ale gbegbe, nyɔnuwo kple ŋutsuwo siaa, ame yiwo le anyigba ka kple ame yiwo le aba kɔm kɔ le yiyim ɖe afi yi ke wole etsia ge le, woƒe ametsitsi ɖeka le kpoa dzi do awu ʋe tsi atsitre hele wo kpɔm

Nyɔnuvi ɖevi kple nɔvia, woame eve, wonɔ anyi ɖe zikpui ɖeka dzi, woame vea eye wòkɔ etɔ̃lia yike nye ɖevi ɖe asi hele fefe fem nɛ, wòɖo asi gla gɔmɔ ne, galɔ le wo ŋuti le aƒea me le wo gbɔ.

Nye dɔnɔdzikpɔla wonɔ kple dɔ le wonye ɖeviwo kɔ va wo le atike dem ne nu me na ɖewo eye wo le ɖewo le lalam. Ne ɖo wo dzia woakɔ atsike na wo. Woɖo akplɔ ɖi vovovo, zikpuiwo ame wɔme enyi wo nɔ anyi amewo le tsitre wo le tsitre.

Dzokaɖitɔwo wole awu me le woƒe dɔ wɔm le dɔwɔƒe le edzadzra ɖo me, at iyi ke ŋuti woawɔe ɖo kple woƒe dɔwɔnu yi ke woakɔ wo ɖo awɔ, woɖɔ woƒe kuku kple woƒe awu kple dɔwɔnuawo eka.

Nyɔnuvi woame ene, wole takpekpe, ɖeka woƒo ɖa nɛ, ɖeka do awu.. gbe mumu, woame eve do awu ʋɛ̃, wokɔ agbalẽ, agbalẽ ɖe asi le eglinyi, wodo afɔkpa.

Ƒuƒoƒe me wole va nukpɔƒe, ŋutsu le eƒe abɔ dzi le totro, nukpɔlawo sɔgbɔ, ame yiwo le nu le foto ɖe ge, nyɔnuwo, kple ŋutsuwo, tugbɛdzewo, wodo awu vovovo, eli le ekpɔm.

Ŋutsuvi ɖeviwo le bɔl ƒom, le ame atɔ ƒe bɔl ƒoƒo le atsiaƒu to, wo kplɔ bɔla do yina, ɖeka le adzɔge he le wò kpɔ le atsiaƒua to.

Tsiaƒuto ya xɔƒe, amewo li, eeee.., akro le afi ma wonɔ anyi, amewo le tsia le etsia ƒum, amewo le fefe fem.

Dɔnɔ aɖe le aba dzi ye dɔyɔlawo va ekpɔ ge le xɔa me. Dɔyɔla tatɔ le eƒe agbale ɖe asi tso nu tsɔ mo, do awu aɖe tso ta va yi ɖe anyigba ye enɔviawo hã le eŋuti nye ŋutsu sɔŋ.

Nyɔnuvi tugbedzewo wodra ɖo ta vɔ, do afɔkpa kɔ woƒe nu zazãwo ɖe ta zɔzɔm le mɔ dzi yina le wonɔnuiwo yome ɖo fli eve hele yim zɔzɔm.

Le bɔlƒoƒo ƒe ƒuƒoƒe ɖe hã nye asi bɔl, woƒoƒo, ŋutsu woame ene, nyɔnu ɖeka, wodo awu, amewo do trɔza woame etɔ̃, eye ŋutsu ɖeka do atakpui, nyɔnua hã le wo ŋuti, bɔlua le dzi, ede kple aɖibati kple.

Ɖevi wome atɔ̃ woko atsi wokɔ wɔ eŋu. Ɖeka nye drava. Eŋua ŋgɔa, fɔtsi ɖeka koe le ŋgɔa. atsigo yi ke nye nu yi ke wokɔ kuna ŋua. Wole tutum ɖe megbe. Enye ame tɔ̃ le woƒe ablɔ dzi.